Linjima nyɛla linjimanima nyɛla ban be ban ʒɛ kpɛŋɔ maa ka di nyɛla bɛ ʒɛla mɔɣuni ka bɛn ʒɛya maa bɔɣili nyɛla din do bɛ tooni ka tihi kuli pe n gili bɛ nyaanga ka bɛ pili zupilsi ka bɛ zupilsi maa shɛŋa zaa nyɛla zaɣ sabila ka bɛ yɛ kootunima.

Nachimba nyɛla ban dan di taapooli n chena ka daadam napoŋ saa yina dipuuni ka bɛ sheba ye jeketi ka sheba so jinjiɛm sabila ka sheba ye daliya nuɣuso ka loori zaya ka sheba ʒi dipuuni.